Qoodan daro asati issi bolla shiiqidi caka gakkida gaashiya cakosona intafe issi asi guye attidi aybaayekko qoppees intafe hini baggara qasseka shuchchay beettosona ha baggarakka qass gita shuchchay deers

Issi piddi gida dembban ya baggara dhoqqu gida puutetinne baggara ziqqi gida puuteti zaran zaran toketidi diccosona. Dhoqqu gidayssa giddon issi asi booththaba oykkidi eqqis ii aybaba oyqqo erikke.

Qodan daro asati issi bolla shiqqidi issi botan puutiya tokish de'osona. Hezdzdu asatappe guye bagara daro xidati betosona.

heedzdzu macanayti baynta kushen kushan ciishsha oykkidi eqqidosona entafe guye baggara daro ciishshati beettosona

hargancha asa issi bootappe hara boota efiya kaamenne iaappe guye baggara dumma dumma miisheta issi bootappe hara boota qaathiya nam7u kaameti de7osona yanta giddon issi asi booththa ma7o ma7idi eqqis dhi ay ba oykke a koorikke